isile bollan gitanne wolqama aypen xeellanas inje gidida derey wooray deees iza dere gaattan qasseka dumma dumma keethti deees hi kaata sinten qasseka dumma dumma zaafeti toket uttidayssa be ashe de7aysskko

Paydoni cora indoti issipetethan uttidi zoretidaysa beyashe days. Izetappe qase issi indoy suntha xaafisininne atidaysati banta qopay banta wozanande'izaysa oddidi diyaysa milatosona etika issippetethan xelidi de'etees.

Paydon c'ora gidida asata be'ashe days heysatape nam'ati Indo gididaysati ha xelishene c'ililo qanxishe detes heysatape issi indoy tophey dere asa gidishe issi indoy bo'ti woyko paranje indokko.

Katama geshshateththa naganassi issippeteththan katama gidinine pitidinne geshdhidi didayissa payiddonni kehi cora gidida asa be'ashshe dayis.etappe sintta bagara qaa Wolqamma mitti woyikko wolqama zafeyi cililo gidodayiss desikko.

Hezzu addeti issippethan dere woga qonccissiza aphala mayiddi banta kushen oyqqidinne ha tsellshe deetees. Namati banta huphene qobbe uttidase giddishin issoy co ekiqqi ha tselliyayis misatessiko.

Misle bollani sa7an uththidi kaththaa mishe diza paydon keehi cora gidida inddotha be7ashee de7aysikoo; iza inddothikka qassika banththa lanqqe woykko banththa mathen keehi gashe na7ithi oyqqidi kaththaa mizishee de7eeththes koo.

Ayifeni xelishin injenne ufayisa gididayisa katame kethi xelashe deyayisi iza kethi kehi loyonne kawo kethi misatesi iza sinthani qassi duma duma mithati iza miyeni qassi xelishini cililo gidida zafeti deyesiko

dere woga qoncisiza apala maa7idayssati paydonqa keehippe cora gididayssati issi petethan hemeti bolla deettes eta gaattanka indotikka addetikka deettes etappe guye baggara qa dumma dumma wolqamanne gita zaafeti de7ettessikko

dere woga qoncisiza apala maa'iza paydon keehi coora gidida asati deettes eta sintanka cililo gidida boncoy de'eesi dumma dummasan utti uttidosan eti uttido keeththaykka wolqamanne gita gididayssa be'ashe qasseka de'ayssikko

dere woga qoncisiza apala maa7ida asatanne qasseka ciishsha baynta kushen oyqqidi issi petettan xeelo bolla diza asata be ashe dayssikko misile gaattan qasseka indotikka addetikka dishin gashe naytikka qasseka deetteskko

Misile bollan issi petethan uttida paydon cora gidida addetinne indoti deettes iza gaattan qasseka bantha ayfe bolla manaxire wottida nam'u asati deettes dere woga apalaqa maayi uttido sonakko.

Paydon cora gidida asati issi petethan eqqidayssata be ashe deyayssikko eza ezata gaattan qasseka indotikka addetikka deettis heyssatappe qa kawo oosancha gidida poolise gidizayssikaqa deiyagabbe askko.

Kumma dumma paydon keehi gitanne cora gidida gashe nayta be ashe deees izatikka qasseka issi petetan ufayssa bollan kaa7ishinne ha xeellishe diyayssa misatosonakko dumma dumma zaabetikka iti diyoyssan deetteskko.

katama paayetethi woykko katama geeshshateti nango bolla diza paydon keehi cora gidida asati isipetethan katama geeshshi dii pitide qasseka bookkishe diza paydon cora gidida asata be ashe deyssikko heyssatan indoykka addekka dees

dere woga afala ma'ida asatara issipetettan aahonne wolqama gidida keeththa gaattan paydon keehi coora gidida indotinne addeti issi petettan uttidayssa misatettes etika qa tobe tobishe diyayssa misatosonakko

dere woga qoncisiza afela maa7ida paydon keehi cora gidida adde asata be ashe dees heyssata gaaththanka issi indoka beashe deys nam7u addeti bantha huphe qophe woththidinne qasseka attidageti morgen shaashe xaaxatidi eqqidosonakko

Missile bollan issi inddo be'she deaysi izzaka qase oyshshetida oyshas zaaro imashshe diyaba masatawusu ba kushshen qa xafanas waraqatarane issikirptora oyqqada ha xellashe diyabba masatawusukko.

Dere woga qonccisiza afala mayiddi issippeteththan uttida cora asata be'ashshe de'ayissikko.izza gaththanni qasekka kawo oththanichcha gidida polisetikka issippeteththan uttidayissa gidishshin ubbatikka qase adekko.

Paydon cora gidida addethi issippeteththan uththidi tobbe tobbishe diyaaba misathoosona; ethi diza keeththikka wolqqaamanne aaho ayfen xeellanas keehi injje immidayssa gidishe inddothikka qa etha gaaththan de7iyaaba misathoosonakko.

issi tobe bolla tobishe diza cora asati deettes heyssatappe qasseka misile bollan issi adde lo7eti woykko beettiya babbe ashe deisskko iza adde sintan qasseka daafanassi biiirera woykko walaqatera issi petettan doossona

misile bollani paydon oyddu addeti baynta huphen qophe wottidi dere woga qoncisiza apala maa7idi nam7ati maa7idayeshe nam7ati qasseka morgen xaaxidi issifeha xeellishenne tobettishe geyssa qammisato sonakko

misile bollan paydon keehi cora gidida gasta asati issi petetan uttidayssa be ashe dayssikko izatikka banta huphe bolla qophe woththidi tobe tobishe diyayssa misatosona paydon qasseka keehippe dalga woykko corakko

Missile bolan mata kethi woyko gatha kethi be'ashe days ha kethi yushon qaseka duma duma zafetinne c'ililo puteti detes issi gashe nay qaseka iza gatan kehipe woxishe diyaysa qaseka misatesiko.

Dere woga qoncisiza afala maa'uttida asatanne qasseka cililo ciishsha banta kushen luutidi oyqida asata be ashe deyssikko iza tikka qasseka banta huphen qophe wottidi paydon cora eta gaattan qasseka etappe guye baggare sizaafe dees.

dere woga qoncisiza apala maa7ida paydon heedzdzu indota be ashedayssikko izatikka qasseka banta morgeni naxala xaaxeda etappe guye baggara dumma dumma puteti toket uttidayssa qasseka be ashen deyayssikko

Giya gaattan paydon cora asati deettes iza gaattan qasseka issi gashane gashe naa ba kushen idim7ada utta uttida issi indo be ashe dawus deyayssikko iza indoykka ba hupheni gooththa goozadanne ba naasom ogentha uttadus.

Payidoni kehi coora gididda gashe nayiti uttida ettape nami'ati oyide bolla utida shini payidoni coora nayiti sa'ani uttida ette sinithani qassi tukeyi eqishe deyeyisa bayayisi.

Duma duma wora gaathan dooranasi woyko be'anasi danda'ida gelesho heetetida do'a meedosati woyko kare medosati deetes izatika kaseka nam'a gidishin issoy keehipe gashe issoy issoyqa gita eetape guye bagara duma duma zaafeti deetes.

Issi guththi woyikko gashshe na'ay inde gidirara ha xelashshe de'awus izakka iran ikkidaba masatawus iza eqqida sohuwoyikka c'ililo gidishin izi sinittenikka issippeththethan shiqqidi uththida shuchi be'ayiskko.

ayfen xeellishshin gitta wolqqama gididayssata qassekka babisizayssatakka be'ashshe days heyssatappeka kase woden attidayssa shuchcha giddo oggetta be'ashshe days heyssa gaththankka wolqama haattikka ichchidees

misile bollani dumma dumma medoossati woykko wora medoossati deettes eessatikka denba sohoninne booththi maata giddon deettes etappe gaaththa baggara wolqamanne gita gidida dere dees etikka paydonqasikka keehippe corakko

Haatta gomppan woykko haatta giddon aqida kare woykko do'a medosatappe issoy hawulasho gidishin misile bollan nam'u hawulashoti haatheppe gaxi kiyidi gaxan utti uttidayssanne banta duuna dooyidi zin'idayssaba misatosona.

dumma dumma gididayssa geexeti woykko aleeqosi go'iza issi dere woga qoncisizayssatta be'ashshe days ezata giddonkka masobera kushshen woththidayssati hayththen woththidayssatinne qa jabanati beetiishshe de'essikko

dere woga tooni dumma dumma duursa maydhati deettes heyssatappeka misile bollan beni wode duursa wogatha qasseka ba yeletas ha7i yeletas woykko oothtidi woykko odidi bessidi diza asata be ashe de7ayssikko

hayfen xeellanas inje gididayssa soho be ashe deyays iza gaattanqa haatti dere hupheppe goggishe diyaba misatees iza gaattanqa dumma dumma mitatinne dumma dumma wolqama zaafeti dereti issi petettan diyayssa be ashe deyayssikko

misile bollan issi indo gashshe nayi eqqada ha xeellashe dawus izi matankaqa iri bukkishi diyayssa misates izippe guye baggara dooya maskootenne izi sintanqa issi petettan shiiqiza shuchch diyayssa misates cililo sohan eqqasuko

Dere woga giididayssa masqala ba7ala boncho bolla dizayssa issipetethan paydon keehi coora gidida asa be ashe dayssikko iza tikkaqa katamen diyayssa misatettes etappe gaaththa baggaraqa wolqama dumma dumma pooqeti woykko keethtati deettes.

Dere woga qoncesiza oosotappe issoy dumma dumma ooso gidishin misile bollan qasseka xinqata ba7aale woykko xinqata ba7aleya boncho bolla diza paydon keehi cora gidida asata be ashe dayss etappekaqa gaxan gaxan dumma dumma mitati de7etteskko

Dumma dumma zal7eta woykko kushen ooththidi woykko kushen medhidi zal7osikida dumma dumma sambathanne masoobeta gitanne uggashe be ashe deyss gita sampanne qasseka gashe sampaykka deiya ba misateessikko.

Misile bollan issi indoy uthada xeelo bolla diyayssa be ashshe dayssikko iza indiyakka uti dossahay keehi cililo gididayssanne dumma dumma puuteti tokketi uttidayssa gidishin ba kushenka puuse oyqqada ba huphe oyqqada deyayssa misatowus.

Tophphiya deere ayssida addey ahimede abi woykko abi ahimede gida addey asay oychchida oyshshaka ezzgidde qasseka oyshshetida oyshas zaaro immidi diyayssa missates hessi eqqides qa.

paydon cora gidida asati issipe kare biitta asati woykko bootta asatara toophe biitta asatara issipetettan misile bolla de7eettes heyssatappeka paydon heedzdza woykko oydda gidiyayssati aypen manaxire wotti uttidossanakko

Misile bollan duma duma ketati detees iza kethata sinthan qasika duma duma birata poleti woyiko ampule shuboyi xafetizayissa beashe deayis ogera qasika duma duma asati hemeti bollan diyasa misatosonako

Paydon cora gidida addeti issipetethan bantha kushe xaaxi bantha thira bolla wottidi issi tobe ezgo bolla deyaba misatosona etappeka guye baggara qasseka dumma dumma mithati tokketidayssata woykko zaafeti toketidayssata be'ashe deayssikko.

misile bollan keexxettidi wurida katama ogeppe ashe dayssikko ha katama ogen qasseka dumma dumma birata poholeti woykko birata mitati eqqida iza bollanqa ampule woykko poo7o go7a immidayssa shuboy qaqetides

issi addey eqqidi ba oysha si zaaro immidi diza ba misates iza addeppekka guye baggara qa maabiraate woykko poo7o immida woykko poo7o go7a gu iza biishatusinta eqqidayssa misatessikko

Issi indoy ba kushen miishe oyqada ha xeellashe diyayssa misatous izi matan diza maashinekka miishe paydiri ha kessishen izakka paydo bolla diyayssa qasseka misatiya indoy uttada xeello bollade awusukko.

paydon keehi cora gidida asati issi petettan uttidinne komputere bollan xaafo diyayssa misato sonakko iza gaattanka qa dumma dumma addetinne indoti issi petettan uttidi xaafo bolla diyaba qaseka misato sona aaho keeththi giddon de7eetteskko

Aahonne wolqama denba gidida keeththa gaattan dumma dumma oosora diza paydon cora indotinne addetisi peteten diyayssa be ashe days iza tikka qasseka banta komputere komputere banta kushen oyqqiri xaafo bolla diyayssa isatoosona

miisha woykko bira waati go7ettane gidayssa oyqqida qofa misile bolla be'ashe dayssikko misile bollan issi gutta waraqate oyqqidi miisha immi makontayn waraqate ekkennan dishe miisha immoppo gida kiita oyqqideskko

misile bollani issi indoy sunta xaafo bolla woykko dumma dumma ba xaafo bollade ashe dawuskko izakka xaafi dayssi komputere giddishin izi sintanka waraqatera komputerara deees izakka ba ayfe bollani manaxire wottawuttadusko

Paydon cora asati issi petetan eqqidi issi tobe tobetiya ba misatetes heyssatappe qasseka issida indoo gidishin attinayssati corati addekko indaka ba huphe sharben xaaxana eqqawute dababisatawusukko.

Misile bollani issi adeyi kushe kisseni naqidi ha xelishe deyesi izikka hupheni qobbe wothidesi izappe guye baggara duma duma zafeti woliqamane gitta gididayissa be'ashe deyayisi.

banta dere agazo bolla diza asatappe issoti poolisekko misile bollani paydon cora gidida pooliseti issipetethan issi mala maayo woykko issi mala afala mayidi issipetethan uttidageta qasseka be'ashe de'assikko

Faydon keehi coora gidida asati issi petethan nam'u waraqatha bollani gita taafon xaafettidayssa oyqqidi issi petethan banta cengursi immanasi issife shiiqidi eqqidageta misatosona heyssata be ashe dayssikko.

Misile bollan issi adde huphen qophe woththidi ha xeellishe diyayssa misatees izikka kawo oosancha giididayssa oottiya ba misatees izappe guye baggara qa ayfen xeellishe lo7o keetti diyaba qaseka misatessikko.

misile bollani katama keethti be ashe deeyssikko katama keethtiqa keexettidi ongetidayssa giddishin izikka pooqe geetettana dandayees iza sintanqa dumma dumma makinati hemete bollanne dumma dumma asatikka yaanne hanne hemete bolla deetteskko

Aypen xeellishin keehi malalonne ufayssa immiyayssa gitanne wolqama gidida katama be ashe deyayssikko iza kataman qasseka dumma dumma pooqetinne dumma dumma wolqamanne gita keethtati deiyayssaqa be ashe deyayssikko.

Misile bollani katame keeththi be ashe de'ayssikko ha katame keeththikka pooqe gidishin ayfen xeellishin keehi injekko izikka qa mastootera oosettis iza lanqenqa issi wolqama zaafe deees iza sintaraqa cora asi heymettishe deeskko.

Misile bollan issi adey oyishetida oyishas zaro imizaysa misates hays izi diza kethata woyiko woliqqamanee ayipen xelanas inije imidayisako ba ayipen manaxirewothidi ba kushen mayike oyikidi odishe de'es

Ayfen xeeloyo keehinne injene uffaysa imida katama keththi woykko woliqama keththi giddon payddon cora giddida addetika indotika giddida yelagga nayita be'ashe daysi he issatape issinak qassi ayfe bolla manaxire wotada xeelashe dawusuko

katame keethti woykko dumma dumma kawo ooso keethti be ashe nays iza keethtika keexettidi wurida gitanne wolqame woykko pooqi gidida keeththa gidishe keeththa sintan kareera qasseka issizafe toketidayssaka be ashe daysikko

Ayfen xeellanas keehi ijje gididayssane ufayssa immiza katama keetti keexxettidi wuridayssa be ashe deyskko keetta sintan qasseka wolqama zaafe toketi uttidayssaka qasse be ashe de'ayskko heyssa bisele bolla de'ees.

Issipetethan eqqida paydon cora asata be'ashe days etappe guye baggara wolqama woykku gitta keeththi de'ees izikka pooqe misatees eti eqqi uttudossan qasseka dumma dumma puuteti toketi uttidayssa be'ashshe days izatikka qasseka cillonne ayfes inji immidayssakko

keexettidi wurontayssa woykko kuyontayssa issi keetti wolqama keetti be7ashe days iza keethtika kawo oosa keetta gidishin izanaqa ooso bolla diza paydon keehi cora gidida adde asataqa be7ashe deyayssikko

issi adde wolqama keeththi giddoni asas qofa immishenne ufaysan qasseka ezgo bolla de'ya ba misatees iza addeykka eqqido sohoy ayfeyokeehi xeellishe injenne ufayssa immiya sohon eqqida ba misatessikko

Katame gaattan keexxettidi wurida wolqaama woykko gita geetettida pooqe be ashe deayssikko pooqezikka ayfen xeellishe injenne ufayssiya bakko iza sinthanka asay beettes izappe sintha baggara kaqa issi makini eqqides.

Keexxettidi wuri benna oge oykko giigidi wuribenna oge be ashe deyayssikko izikka ooso bolla dishinne iza oostiya paydon undennayssati sipetettan deettes izappe gaxa baggara keeththinne dumma dumma zaafeti wolqamanne gita mitati deettes.

Misile bollan dumma dumma misile oyqeti utidaysata be'ashe daysi , ha misiley qaseka dumma dummaba de'ishn iika tekinoloje ososko heysika dumma dummaba xufeti xafetidaysaka be'ashe daysko

Misile bollam paydon cora asati deetes eta gathan qase nam'u asati woyto oykidi ha xeelishenne ufaysan diyaba milatosona etappe guye bagara wolqanne Gita gidida mithay woyko zaapey diyaba milatesko

Misile bola issipetetan eqida tobe tonetida cora gidida endotane adeta be'ashe de'aysiko eetapeka guye bagara issi aahone wolqama gidida zaafe de'es eeti eqida sohoyka keehi cililoko

bolla payateti naago ogetappe woykko harge teqo ogetappe issoy dhale giddishini ha misile bollan qasseka issi addey dumma dumma dhale sohon sohon wottidi iza lanqen eqqidayssa be'ashe de'aysko.

3 asat issippetethan ha xelishe diyaysa misatosona, hetappe guye bagara wolqama mithay woy wolqama zafet cililo gididaysa gidishn ent banta kushen woyto oyk utidaysa masatosona. Man'at Ade gidishn issina qas indokko.

Missile bollan ayiffen xellanas injenne uffayissa immidaysa othetid woyikko kexxetidi wurida kawo keththi be'ashe dayisiko izika qaseka duma duma mastotera oththetidesi iza xellishinka qaseka kehin lo'iyabba masatesiko.

Misile bola c'ora asati betikoka nam'u asati kehippe betetes iza gatan qa issi adene issi indoko adey indosi woyto imishe woyko oytishe diyaba misates etappe guye bagara qa wolqama zafe woyko gita zafe de'iyaba misates.

Misile bollani issi adde ba oyshettida oyshassi woykko ba tobe oyshassi zaaro immishe diyaba misatees. iza addekka medhan karetha gidida afala mayidi eqqidi oyshettida oyshassi zaaro immidi diyaba misatesikko

Bolla payetetha naganasi shiqetida harigetida asati issipetethani utidayisa beyashe dayisi, hayisata gathani qassika indoti adetine yalagayalaga nayita qase beyashe dayisiko issi indoyi eqa dashe atidda coora asayi utidesi

misile bollani issi addey oyshetti didiza oyshassi zaaro immeyaba misatees iza addeykka qasseka ayfen manaxire woththidi kushen mubaayle woykko silke gizaaba oyqi uttides izappeka guye baggan dumma dumma keeththasinne mithati deettes

issipetethan nam7u addeti maashine giigisso bolla deyayssa misato sonakko izaappeka qasseka issi adde uttidi giigissishin issi adde hokkidi issipetethan xeelliyayssanne giigissiyayssa misatiyayssa misile bollan be ashe deyaysskko

misile bollan dumma dumma biratan axxaratira keethta woykko gibbe be ashe days iza bollankaqa toopphe bandiri dhoqu gidi kaqeth wuthidis iza gaattanka dumma dumma mitati zaafeti wolqama zaafeti dedettessikko

Dere woga qoncisiza apala maa'ida addeti eqqi uttidossona eta sintan qasseka kare biitta asa woykko bootti eqqidi dumma dumma oysha oycheya ganne qa oyshettida oysha si zaaro immishe diya bammisatis addetikka bantha ayfen maana xere wottidossona.

paydon cora gidida asati issi petettan eqqidi ha xeellishe biyaba misatosona iza ta gaattan qasseka indoykka de7awus addetikka deettessikko issi petettan eqqidi qasseka eti dhale xeellidi diyayssaqa misatosonakko

bolla paayatetha naago keeththan diza issi addenne issi indo be ashe das addeykka alga bolla zin7idinne woykko hiitha bolla zin7idinne indoy oychida oyshas zaaro immiza misates indakaqa bolla paayatetha naagiza akimekko

misile bollan issi indoy oyshettida oyshas zaaro immaydanne qasseka oychayda tobe bolla diyaba misata usikko iza indoyka qa booththi wokko kare biittha asa misatisheni izi sintanqa dumma dumma mayketi eqqi uttido sonakko

paydon usupu asati usuppu naa gaattan qa nam'ati dere woga afala maa'idayssa be'ashe de'ayssikko iza gaattanqa nam'u indoti kare biiththa asawoykko booththata geetettiayssa giddishin attidayssati oyddati addekko

bolla payatetha naagiza keeththan qasseka asa naatu bolla paayatetha naagiza dumma dumma akamo7o immishe deettes heyssatappeka qasseka nam7ati booththa woykko kare biitta asata gidishin atti dayssati qasseka akamettishe deettesko

Paydon cora gidida asati issi petettan eqqidosona eti diza keethtikka qa aahonne aypen xeellanas injekko iza gaattanka qasseka yela ga asayka indotinne qa addeti issi petettan diyayssa misato sonakko issife tobushe diyaba misatettes.

Bolla payatetha naagu keeththani issi gashshe nayinne nam7u indonti uttira heedzdzatikka qasseka indokko issinna sunta xaafo bolla dishin nam7atiqa oyde bolla uttidashe gashe nayi pude xoqu gada xeelleya ba misatawu sukko.

Bolla payateti naagiza addeppe woykko haakime geetettidayssa be ashe dayss izikka ba kushenne ba qoodhen woytettida woyto oyqqidinne ha xeellishe diyaba misatis ba ayfenka manaxire wottidi meran bootta gidida apala maayutiskko.

Bolla payatetha woykko nu asatetha payatetha naagu kiittin zin7ida ac hargachettida asa be ashe deys misile bollan dizayssikka ba konki ashsha gidinne ba kushen dhale woththidinne zin7idayssa be ashe deyayssikko.

Kaattama geshshattethi woyyko kaatamma payyatetha nagganasi issippettethen ichchashu addeti bantta kushshen peexxa oyqqidi pittishe dettesikko iizettika qasseka issippe oottiyayssane uffaysssn ha xeeliishe diyayssa qa massatossonako.

Paydon cora gidida asati issippetettan dere woga afala ma'idi hemeththi bollan deettesikko. Paydon corati inddonne adde gidishin banta huphphe bolla qassikka qophe wottidi hemeti bolla de'izayssa qassekka misatosonakko.

Misile bollan dumma dumma bolla payetetha nanganassinne dumma dumma hargeppe teqanas go'a immiza dhale geetettidayssa be ashe deyayssikko iza dhaleti kaqa issi petettan issi keeti gaaththan deiyayssa be ashe dayssikko

misile bollani keexettidi wurida kawo keethti be ashe dayssikko ha keethtika xeellanas inje gididayssa giddishe pooqe geetettidayssakko iza sintan qasseka dumma dumma zaabeti toketi uttidayssa be ashe qa deyayssikko

misile bollani katame oge be ashe deyssikko ha katame ogen qasseka dumma dumma kushe ooso ootetida dumma dumma mittan waaxettida gaare tikkaqa deyayssa be ashe dayssikko paydon cora asati qa issi petetan hemeta bollade oosona

Dere payatetha woyko katama geshatithi nam'u indeti be'ashe dasi Izetika qoshasha gizaysa peyxan pitidi epifidi deetes. etappe gaatha bagara qase wolqama katama karethi be'ashe de'aysiko.

Missile bollan katamma keththi woykko pooqe beashe dayssiko iiza keththa sinththan qasse issi wolqammanne giita cishsha gidida issi wolqamma mitti woykko zaaffe be'ashshe deayssikko.

Issi katame kethinne katame oge be'ashe days ayfe xelin injenne ufaysi imiza katame kethi be'ashe deyskko oge bola qa issi zafe toketidaysa be'ashe ketha pengen pengen qa duma duma puteti toketi uttida.

misile bollan dumma dumma puute tokkida asati deettis iza gaattan issi adde hakku shiqidi qasseka tukke puute tokki aba misates izikka puute ba kushen oyqqi biitta gaattan duge moogidi iza bolla biitta zaari she diyaba misatiskko

misile bollan paydon oyddu asati deettes izakka qasseka mashine ooso woykko kushen medho ooso oothtishinne banta oosoqa bessishe diyaaba misatessikko etappe guye baggara qorqoroy maageren sho'ettidayssa be ashe de'ayssikko

Misile bollan bolla payetetha naagiza ba misatiya issi addey uttides izappe guye baggara qasseka dumma dumma woytoti utti uttidossona izikka oyshettida oyshasi zaaro immide dishe misatees.

Dere woga qoncisiza apila bantha morgen xaaxidinne qasseka bantha huphen qophe woththida paydon cora gidida adde asanne qasseka hethe gaaththan issi indoobe ashe deys heyssatikka issi tobe bolla tobeti didiyayssata misato sonakko

misile bollani paydon cora gidida asati issi petettan hebetishi dittis eta maata qasseka dubba dubbaba kiidatide dubba dubba keeti deiya bisatesikko sohoyka qasseka xeelliyose katama bisatesikko

Awi awaxidayssanne katamayo qasseka oge gaxa gedidayssata be ashe deayssikko he oge gaxan qasseka dumma dumma zaafe melati woykko dumma dumma zaafe medhati toketidayssata be ashe de'ayssikko

Paydon cora asati issi petettan pute tokkiyo hollanne haatta oyqqanas holla bokkishe diyayssa misatettes esappekka guye baggara qa wolqama dumma dumma deretinne dumma dumma zaabeti iza gaaththan qasseka diyayssa beyaysikko indotikka addetikka deettes.

Haydon usuppu addeti issipetekan ha xeellishe deyaba misatetes etappe guye baggara qasseka keeththi deiyaba misates keeththi sinten qasseka wolqamanne gita gidida ayfen xeellishe cililo gizi gidida zaafe deessikko.

misile bollani ichashu addetideettes iza gaattan qasseka heedzdzu addeti haakko shiiqidi beettishin issi addey ba kushe dhoqu ooththidi ha xeellishe diyaba misates issoy qasseka ba huphen qophe woththidashe heedzdzatikka qa bantha ayfen manaxere wottida

Paydon cora asati issi petethan eqqidi haaththe duuqo bollan woykko maashineyra biitheppe haaththa bookkidi woykko duuqidi kessidi haaththe duuqo bollan deyaba misatetis heyssata gaaththanqa addey indoy cora asati deettes.

issi gaxxare katame be ashe days he katame giddon denbasoho gidishin etappe gaatha baggara haahon haahon keeththides iza giddonka qasseka dumma dumma zaabe mithathi toketidayssata beyays he sohonkaqa issi asi haahon eqqides

Misile bollan ayfen xeellishe inje immidayssa soho be ashe deyssikko iza sohon qasseka topphe bayndedekka dhoqu gidi kaqeth uthidayssa gidishin dumma dumma pooqe keeththettiqa keexetti uttidosona heyssa misile qa be ashe deayssikko.

aypen xeellishe injenne ufayssa immida katame keethti wolqamanne gita gididayssa be ashe daysskko keeththikka qa aahonne demba gidishin dumma dumma poo7oti iza bollan kaqet yottida heyssa be ashe daysskko.

Misile bollani dumma dumma dere woga bessiza dumma dumma dere ooso ootthida de'a asati deettes iza gaattanka qasseka topphe bayndera bantha morgen xaaxidi issi petettan heemettiza asati deettes eta lanqenqa gita wolqama zaafe desiko

Asa natu maata bonchidaysatappe woyko kawo ossanchatappe polose gididaysara issippe qas ahonne demba keetha gidoni uttidaysa ta be'ashe daysiko. Etika issippetethan tobe tobishe de'etesiko.

Missile bollan kawo oosanchati issi bolla uttidayssa Bea'she dea'so,indotikka, addetita Dee's.izatikka asa nayta matta bonchisizaysa gidishini etappekka gaata bagara tophiyphiyab bandiray dhoqu gidi eqidaysa Bea'she days.

Asa naatu maata bonchisiza kawo ooso keethappe gididayssa issuwan dumma dumma oysha oychishenne dumma dumma oychas zaaro immishe dizayssa be'asshe de'ayssi iza gaathan diza asa paydoyka keehin cora eeti diza keetaykka keehin aahokko.

Nam'u adeti issippeteta eqqidi ha xelishe de'iyaba misatetes heysatappe issi Adey yelaga gidishe issi Adeyka gastako izzika ba huphen qope wothides issippetethan qaseka woyso woysetidaysa oykidi ha xeletes

misile bollan keexettidi wurida aypen xeellanas injene ufayssa immida kawokeeti be ashidays izikka qa cora mastootera keexettidayssa gidishin pengeykkaqa mastootekko maskotekkaqa mastootekko

paydon cora asati issi petettan uttidi tobe tobishe deyaba misatetees heyssatikka paydon eranas keehi metefosona eti diza keeththaykkaqa aaho gidishe keeththan siyethida woykko gorpethida qalame boothi misatesko

Asa nayta maata woykko asa maata bonchisiza kawo keeththa oosanchata gididayssatappe issua gidida adde beashedays iza addekka maa'iday keehippe karetha gididayssa gidishe issi medhanzo'o gidida oyde bolla ussidi xeelo bolla deees.

katama payateti woykko katama geeshshateti naagiza asati misile bollan issife deettes izatika oydda giddish nam7ati adde nam7ati indo oyddatikka waynta kushen peexi oyqqidi katama geeshshateti nanganas pitidi de7etteskko

paydon usuppuna gidiza indoti issipetethani katama payatetha woykko katama geeshshatetha naago bollaninne oge pitho bolla deettes esatikka ubbati baynta kushen peexa oyqqidi issipetethanne siiqon katama geeshishe deettes

katama geeshshatetta naagiya paydon keehi cora gidida asati issi petettan katame pittishe diyayssa misato sona etikka muletikka baynta kushen peexi oyqqidi esa lanqenqa wolqamanne gita gidida dumma dumma zaabeti de7oosonakko

Katame geeshshatetti naaganassi issi patethan ki eqqidi pithidayssa addeta be ashe days etappeka guye baggara wolqama keethti dumma dumma zaafe miti eta matan qasseka issi makin eqqidayssaqa be ashe de'ayssikko banta kushen peexi oyqqida.

Misile bollani tobe tobishe diza issi ade beyashe daysiko , izzika qaseka diza keetha gathayi kehippe injenne ayfeni xenaw lo'izaysa gidishin qasi tophiye bandira dhoqu othidi wothi utisko.

Oonatetha qonccisiya mattawoqe gizayssa dumma dumma sunttan deyiyassa be7ashe dayssi. Misile bola qasse issi addey oyshsha giddo gelidi oonatetha qonccisiya matawokeyi aaze giyaysa oychishe de7iyayssa masatees.

Onateththe qonccissida matawjuqeyi gida issi waraqete be'ashshe dayissikko .izzankka qaa he missile bolla issi adee sunththi sunththira dizayissa misatessi .he waraqate xeeranni qasiekka tophphiya dere bandir de'essikko.

Misile bollani topphe dere ayissiza ahmeda abi woykko abi ahmede gida addeda qa issi indoora issipetethan uttidi oonatetta qoncisiza matawuqewa haasiyshe deettees. Matawuqe misilenka qasseka ahmeda abi de7eessikko.

misile bollan issi indo be'ashe dayskko iza indoka ba huuphe yeddadanne oonatetta qoncisiza matooqe aaze giya oysha oysho bollanne qa zaaro bollan diyayssa misatawus izakka ha xeellashe diyayssa misatowuskko

Misile bollan issi indoy ba sunta xaafisishenne woykko ba sunta yootashe de'awus izakka qasseka oonatetta qoncisiza matooqe gizayssa kessanas ibada ba sunta xaafisishe diyama misatawusukko.

Topphe ayssida woykko toophe ka wo gidida ahema da7a biira issi addey izaaraqa uttidi tobe tobishe diyayssa misato sonakko issi petetan qasseka xeele tidi uttidi tobe tobidi diyayssa misatishe zaaronne oyshaqa ootte tisekko.

Dere woga qonc'isiza afala ma'izaysane banta kusheni issi c'ishay dhoqu othidi xelishe dizaysa paydon c'ora gididaysatane indoyka adeyka issipetetan ufaysa bola dizaysa besishen de'aysiko.

paydon cora gidida asati issiipeteta he mettishe deettis iza gaatanqa issi addey booththa woykko kare biitta asa gidishin etappe guye baggara ziiren eqqida toophe bayndiri dhoqu gidi kaqet uttidayssa be ashe deayssikko

Misile bollan issi indo be ashe de'ayssikko izakka qasseka oyshettida oysha zaaro bolla diyayssa misatowus ba ayfe bolla manaxire wottadanne tobe tobayshe diyayssa qasseka misatowus izakka medhan zo'o gidida apala maayoskko.

Payidon coora gidida adeti issipetethan hemetishe de'etes ita garisanka qa ba huphen qophe woxidies do'sona etape guye bagara qa duma duma zapeti qa ayipen xelishin lo'one inje imidays medhan qa cililo gididaysa de'ayisko

Missile bollan Deere woga qoncisiza apala mayidi oysheida oyshasi woyko tobiyasi zaaro imishe dizaba misatiza issi addey eqidi ha xeelo bolla dees izadeyka ba ayfe bollan manaxire wothidi xeelo bollan deesiko.

Misile bollani toophe kawo ayssida ahemeda abe woykko abi ahemeda gida addeyra izaara qasseka hara tokare biittha woykko booththa biitta asa gididayssi issi petethan kushe oyqethidi ha xeellidinne miicishe diyaba misato sonakko.

Misileni dumma dumma dere woga apala maa7ida indotikka addetikka deettes izatikka baynta kushen yanxila dhoqo ooththi oyqqidinne ha xeellishe diyayssa misato sonakko hetappeqa guye baggara dumma dumma wolqamanne giita zaafe diyayssa misatees.

Dere woga apala be ishe diza addenne bessa sheqa diza indo be ashe days addeykka booththi woykko kare biiti ase gidishin indoy qasseka toopphe asa ba ayfenkaqa mana xire wottada apala bessashe daysikko.

Paydon cora gidida asati issipetettan eqqida iza gaattanqa dere woga qoncisiza apala maa7idayssatikka deettes eta gaattanqa indotikka detikka deettes etappe guye baggara dumma dumma wolqama zaafetinne dere diyaaba misateskko.

Paydon cora asati issipetethan eqqida.hessa gaathan qassika nam7u inddoti deetes.isdi inddiya bahuuhen woykko ba morggen shaashe xaaxadus.eti diza keethikka keehi sahonne qas xeellanaas injjenne ufayssa immizayssakko.

Dere ayssida kawo oosanchata gididayssati issipetethani teknologe ooso issipe xeellishe diyayssa misato sonakko iza gaaththanka indotikka addetikka issipetetan ufayssan oyshonne zaaro bolla diyaba misatetes.

Misile bollan paydon ushospu asatisi petettan eqqi uttidosona iza tikka qasseka tobe tobishe deyaba misatetes iza gaattan issade oddishen atti dayssa tiqa izi odida tobe kaalo bolla deyssa misato sonakko,

Misile bolla kawo osanchata gididaysappe issoy polise gidishn , ha misilen poliseyvqase ohkeyida oyshas zaro imishe diyaba misates, izappeka guye bagara paydon cora gidida poliset issipetetan qase eqidosonako.

Missile bollan dumma dumma asa nati bolla qohoy gakkonttadan oththida oththanchata be'ashe dayssiko hessatika ogge bollan booththa qallame hookidinne tiyishshe dettes ettika kawo osanchcha issi mala mayo mayidi qoppe woththidossona.

Missile bollan nam'u asati ha xeelishe dettes hessatappe issiniya inddo giidishin issoy qa addekko inddoza kawo oththancha woykko poolise gettetiya nu giidishin ba huphphe bollan qoppe woththadusu addeyka i mattan eqqi ha xellishe de'essiko.

Dere giddon dumma dumma oso othikon woyitetiyogeyi woggako , heysatappe qaseka polise gidida kawo osanchati othida osono dere wogatho qaseka apala woyko gaabe gidaysata woytishe de'osonako.

Bantha dere dumma dumma baani go'a woykko hagazo immiza paydon keehi cora giidi dayssata asata beyays heyssatappeka issi adde gaxakkokki dashe atti dayssati iza kaalli yuussa bolla deettes iza addeka toopphe bayndera maay uttidessikko

Kawo oosancha gidida asatappe qasseka issoti poolisekko misile bollan qasseka paydon oyddu poolisetanne dumma dumma asati issi petethan uttidinne issi tobe tobishe deyaba misato sonakko hessa be ashe deays

kawo oosancha gidida issatanne asaa natamata bonchisiza paydon oyddu poolise geetettida asatanne issi dere woga qoncisiza apala ma7ida addeyra paydon ichashu addeti sipetettan eqqida etikka banta hupher qophe wotti uttida

asa naa maata bonchisiza ooso kiettan woykko kawo keeththen oottida assatappe issoti poolise giddishin misile bollan paydon hospun asati issipetettan eqqidi ha xeellishe diayssa misato sona issinna indo gidishin hayssati harati ubbatiqa addekko

Asa naa maati bonchisiza kawo oosanchata gididayssati nam'u poolisheti utti uttidosona hayssatappeka issade oyshettida oyshasi zaaro immishe diyaba misatis izikka ba kushenqa komputere oyqqidi ba kushenqa mayke oykko maykrofon oyqqi haasiyashe de'ettes.

Paydon cora gidida addeti issi petethan uttidossana izatappeqa kawo oosancha gidida pooliseti issipetethani issi tobe tobeti didiyayssanqa uttida ba misato sonakko etikka paydon coranne adde xalalathenne.

dere kawotetha dumma dumma ooson aggazi didiza paydon keehi coora giidida poolise geetethidayssati issi petethan huphen qophe woththidi issi mala maayidi issi petethan eqqidayssata be ashe de7ayssikko

Misile bollan issi addey tobe oysha oychishinne qasseka oyshettida oyshassi zaaro immishe diyayssa misatis iza adde lanqen qasseka tophiya bandiray dhoqu gidi beettishe deeeskko.

Payddon corra asatti derre wogga affala mayiddi uttiuttidayssa be'she dayskko etta sinttan dumma dumma qatha ayffeti dezzayssa be'she de'ys bantta uphe bollan qophe wothidi ha xellessa messatossonakko.

Haaththe bollan markabe medhidi bididiya issipetethan paydon cora gidida asata be ashe deys. heyssatappeka addeykka indoykka beettosona. addetappeka paydon guuthati woykko heedzdzati huphe bolla qophe woththi ha xeello bolla de7ettes.

Dere woga qoncisida apela maa7iza attuma asata woykko adde asatanne indota be ashe days esappe ganna baggara qasseka tophiya bandiray kaqet uttida she esappe addeti huphen qophe wothidayssa be ashe days indoykka etara utta uttosukko.

Paydon keehi cora gidida asati eta gaathanqa indotikka addetikka issi petetan eqqidi issi tobe tobishe diyayssa misatetees heyssatappe nam'ati baynta ayfe bolla manaxire wottidi oyshonne oysho zaaroqa sisi bolla diyayssa misatosona.

Misile bollan keehi payddon cora gidida asati issipetetan heemeta bolla de'ettes eettikka waraqatan xaafisidi tophphiya kawo aysida Ahimmede Abiyara issi addara issippetettan diza potto oyqiddi ha heemeta bolla de'iyayssa be'ayssikko

misile bollani dumma dumma puuteta tokkishe diza asati deettees denbaso hooni diyaaba misatosona etappeka issi addey hakko shiiqidi puute tokkidayssa haatte ushshishe diyaba misates etidoyssappe guye bagganqa wolqama dareti doossona

misile bollan issi addey ha xeellidi eqqidayssa misates izikka qa oyshettida oysha wozanappe ezigonne qasseka zaaro bolla deyiyassa misatis addeyka xeellishi yelaga qasseka misatiyayssa be'ashe de'ayssikko

Katama ayssida ayssanchatappe issadenne issi indo be ashe dayssikko ha indozi mimathan qasseka tophiya bandiray issife eqqi utidayssa be ashe dayss izaadeykka booththi woykko paranji geetettidayssa gidishe issi petetha miicishe doossonna

Paydon cora asati issi keeththa giggaaththan deettes heyssatappe qasseka paydon usuppuna gidida icheshu addeyra issi indoora issi petethan eqqidi ha xeellishe diyayssa misato sonakko issade mayke oyqqidi issade ba ayfen manaxire woti wussida ba misateskko

dere woga qoncisiza apila maa7iza paydon keehi cora gidida asati issi petethan eqqida asata gaattan indoykka de7awus asatikka banta kushen cilillo oyqqidosona bagga asati qasseka banta huphen qophe wottidossona

Misile bollan payddon cora asati deettees iza gaattan qasseka toophphiya kawo gidida woykko toophphiya haariya ayssiya ahameda abi gida addekka deettees izana qaa bessiya dumma dumma kaththa ayfeta bessishshe qasseka de'osonakko

tophiya dere ayssiya ahmeda abi woykko abi ahmede giza addeyra iza lanqen qasseka hara addeyra issipetettan tophiya bandira nam7u kushen oyqqidi dhoqu ooththidi dere xeelli shediyaba misato sonakko

Paydon cora gidida asati denba sohoni woykko mela sohon puute dumma dumma puute tokko bolla dyayssa misato sonakka ezatappeqa issi adde ba puute tokki doyssaqa haaththe ushshishenne ba huphen qophe wothidi ba morgen sharbe xaaxi xeelleyayssaqa misate sikko.

paydon cora giidida asati indotikka addetikka issi petettan issi miishe bolla tobe tobeteshe dettes etaka qahe sintan eqqidi odiza issi adde tobe aazakkonne eta oddishenne yootishe deeesko

Missile bollan nam'u addeti xello bollan dettes izetika banta stiffen manaxxire woththi uttida bantaw wothetida woyitto oyqidi ha xelliyaba milatosona eta mattanka qaseka tophphya bandiray eqqi uttidaysa be'ashe de'ayisekko.

misile bollani dumma dumma nam7u makinata be ashe deayskko iza makinappeka issuan asati gelishen qayisuappe kiyanas hani ayssan qabbe ashe dayss issi makina bollan qasseka toopphe bandiray bettiayssa be ashe daysikko

Payidon coora gidida asati hamitishe de'etes iza laniqen qasinka duma duma makinati de'izayis izape laniqen qasinka duma duma hemetishe de'etes payidon asati kehipe coorako

Payddon coora giddida assati issipetetan issi maakina gaththan gellanas eqqidayssata be7ashe dayisseko izza asati qasseka affila mayida ettappe guye baggara qa wolqqamma dumma dumma zaafeti giitati bettossonako.

Misile bollan paydon cora gidida asati hemetushe deettes. Eta sinttan qassekka issi makina giddon cora asata oyiqqida issi makinay bishe diyaba misatesiko. Makinappe guye baggara diza asi loyiti beettena.

Paydon cora asati issipetethan uttidi gaazeexa geetettida waraqaten dumma dumma odoy dizayssa issi petetha shiiqidi oyqqida gaazeexa nababishe deettes heyssatappeka issoy eqqidashe attida addeti uttidakko.

Paydon cora gidida asati issi petethan uttidi gaazexe geetettidayssa dumma dumma qofa oyqqida waaraqate nababo bolla woykko xeelo bollan deettes heyssika issi petettan xeellishe deiyaba misato sonakko

Bolla paayetota naago ogetappeyssoy isporte giddishin misile bollan qasseka dumma dumma isporte malata oottidayssati eqqida heytacka qasseka paydon keehi cora gididayssa gidishini ubbatikka qasseka yelaganne addekko.

issi keeththa gaattani paydon keehi cora gidida gashe nayta be'ashe da'ays iza gashe naytappe guye baggara qa issi yiita indo be'ashe days indozakka eta tamarsiyaba misatos gashe tikkaqa tamareyba misatosona

Misile bollani gitanne wolqa wolqama zarphe be ashe dees ize zarphe bollan qasseka paydon ichashu asati deettees dazarpheppe garsa baggaraqa haaththi gogganay giigeteda holli deees zarpheppe guye baggan qasseka dumma dumma zaafeti deettes.

paydon cora gidida asati issipetethan utthidi issi tobe tobishe deettis etasqa sintha baggar eqqidi tobe odiyayssa issi addenne uttidassato giddon qa indotikka addetikka diyayssa be ashe deyayssikko

misile bollan issi makini buussa morkko hemetha bolla diyayssa be ashe deyss makina gaaththanka cora asati deyaba misatetes makinappe gaaththa baggara woykko pude baggara cora asati yaanne hanne simmisheni de7oosonakko

Nam'u misilen dumma dumma ogera tukke pensishe diza indota be ashshe deays issi misilen issi indi uttida shin issi misilen qasseka paydon cora gidida asati issi petetan tukke uyanas utti uttida ba misato sonakko heyssa be ashe deays.

Denbasohani baydon oynta gidida asati deettes heyssatappe issinne indo gidishin heedzdzatia aaddekko etappe guye baggara wolqama zaafeti wkko mitati deettes etappe mitatappeka guye baggara qa gitanne wolqama dare deeskko.

Katame giddoni dumma dumma ooso ooththidi diza asata beyayss heyssatappeka qasseka dumma dumma katha ayfetanne maanasi do'a inmiza namisaka teqiza katha bayzo bolla diza dumma dumma asata qasseka be ash dayssikko.

Misile bollani gashe nayti wekku guutha nayti issipetethan uttidinne tamaro tamarshe diyayssa be ashe dayss heyssatikka adde giddishin issi petethan uttidi ha xeelonne ezgo bolla diyaaba qasseka misato solakko

Misile bollan issi addey zin'i uttidayssa woykko ichchi uttidayssa be'ashe dayssekko izikka haa xeelishenne kasi dumma dumma mithati woykko dumma zaapeti de7etesizika kasseka wora gaathan dizayssa masatesiko.

Paydon cora gidida asat issipetetan eqi utidaysa be'ashe daysko . Etappeka guye bagara wolqama dumma dumma zafet toketid utidaysa gidishn eta gatanka qas yelaga indotinne yelaga adeti issipetetan de'osonako.

Dere woga qoncisiza apala may'idaysata paydonkka keehi cora gidida indotanne addeta qasseka be'ashe de'aysiko; etappe guye bagaara dumma dumma wolqama zafeeti deetees; eetika eqqido sohoy qa keehippe cililoko.

misile bollan paydon cora gidida gashshe naytinne gita asati sipe tittan deettes iza gaattanqa indotikka addetikka deettes etappe guye baggara dumma dumma zaafetinne dumma dumma woray deessikko

misile bollan issi adde be ashe de7ayssikko izaaddeppe guye baggara wolqama derey deees izi de7idosan qasseka dumma dumma zaafetinne cililo mita aypeti diyayssa qasseka be ashe de7ayssikko

Misile bollan issi adde haaththe uyshe diyayssa misate sikko izappe guye baggara qasseka dumma dumma mitha woykko zaabeti dees issi wolqamanne gita giidida dereykka qasseka be ashe de'aysikko.

Misile bollan nam'u addetti ha xeelishe de'iba misattetes.heyssatikka qasekka medhan issi malla gididayssa mayidi issi xufera diza woraqatakka oyqqidi ha xeelishe de'iyaba misattetes.ittappe guye baggan qaasekka cora asati de'iyaba misatossona.

Misilegaattan gaattan qaassekka issi addey haatha wodha bolla diyayssa misatees. izikka haatha gaathaneqqidi haa xeellishe diyaaba misatees.izappe gaxa baggara qasse dumma woraynne dumma dummazaafeti eqqi uttidoosonakko.

Misile bollan nam7u asata be7ashe dayssi izappekka issinna inddo gidishin issoyqa adde etikka wolqamanne gita gidida zaafe garssan uttidi issipetethanmiicciiddinne ufa7ettidi dizayssa masatoosonakko issippe uttidoosona.

Oydu asati issipetethan eqidi banta nam'u kushe dhoqu histidi ha xeelishe deetes etappeka guye bagara wolqama derey woyko shuchika de'es eta sinthanka duma duma ouuteti cililo gididaysati de'osonKo

Paydon c'ora gidida addeti isipetettan eqqi histi eqqi uttida be'ashe dayssikko etappe qa guye bagara gita wolqama gidida derey zafenne duma duma shuchchi dizaysa soho be'ashe de'aysiko.

gammo dere woga qoncisida issi indo apala maayada keeththi giddora ba shidawus izi keeththoyka quruxan keexxettidayssa gidishin izippe ganna baggan qasseka uutha mithinne wolqama zaafe be ashe de7ayssikko

Misile bollani dumma dumma zaafeti dumma dumma mitatinne qasseka dumma dumma keeththati be'ashe deyays issi keeththti woykko issi zaafe dizayssi keehi wolqamanne dhoqa gidera dere bolla gidishen ayfen xeellanas keehippe injekko

Bolla paayatetha woykkon asatetha paayatetha ooththanas isporte gididayssappe issua dooridi wolqama dere giddon hemetidi diza asata be ashe dayssikko heza asati qasseka bidi diyayssan gitanne wolqama dumma dumma zaafeti doosona

Misile bollan issi indoy ba hu phen qophe wothadan ha xeella she deyayssa misatos indiyakka ufayssanne miichan kumada xeellay da da7owus izippe qa guye baggara dumma dumma mitati dumma dumma puuteti tokketi uttidayssa be ashe de7ayssikko.

Dere woga qoncisiza apala maayada issi indoy ha xeellashe deyaba misatos izippe guye baggan qasseka dummanne gita wolqama gidida cililoy diza zaafey eqqi uttidayssaqa be ashe deasu izakka ufaytha bolla diyayssa misatawusko.

Heedzdzu yelaga addeti issi petethan ha xeellidinne ufayssan eqqida ba misato sona etappeka guye baggara qasseka wolqama shuchchinne paydon cora indotikka addetikka issi petethan deya ba misato sonakko.

paydon cora gidida asati indoti neqa addeti issipesethan yelagati shiiqidi eqqidayssa beyays ettika haatti goggon tasan eqqidinne haatta matani ha xeellidinne ufayxidi eqqida baqa bisato sonakko.

paydon ichasho gidida nam7u indotanne heedzdzu addeti issi petetan deettes nam7u addeti issi petettan uttidi eqqidayssata sunta qaafishinne eqqida addeti qasseka banta sunta qaafisishe diyayssa misato sonakko

Issi sohon issipetethan eqqida gashe nayta adde asanne inddota be7ays.heytikka issi besunthi xaafishedees.etappe guyye baggara gitanne gashe zaafeti woykko mithati de7eetes.

Misile bollan payddon cora gidida asati issipeththtan eqqidi bantta sunththa xaaafetidi diyassa misatoosona. Iza gaaththankka qasseka inddotikka addetikka deetees Sunththa xaafidayssati qassikka nam7uu addeti uttidayssako.

Teknoloje ooso gididaysappe issoy kompitere gidishin misile bollan kompiteren suntta woykko paydo xafisishinne xaafishe diya asa paydon keehi cora asata be'ashe days; iza gaaththan qa issi indiya nam'u kompitere oykada xaafashe de'awusuko.

misile bollani dumma dumma gashe naytikka yelaga naytikka issi petethan baynta sunti taafisishe deettes issi indoyqa uttada eta sunta taafishinne addekka eta gaathan eqqidi xeellishe deyaba misatessikko

Paydon cora asati misile bolla bettetes heyssatappekka gashshe naythinne woykko tamare keeththan diza tamareti de'ishshe nam'u asati issipeteththan uttidi eta sunta xaafo bollan woykko mazaggabo bolla diyayssa be'ashshe de'ayssikko

Paydon cora gidida indoti sipetetan eqqidi baynta sunta xaafisishin deiya ba misatosona izatappe issi indoy uttada ba sunta xaafisishin attida indoti sipetetan qa eqqidi ha xeellishe diyayssa misato sonakko.

issi petettan eqqida tamare nayti bantha kushen waraqate oyqqidi baynta sunta xaafisanas bidayssata misato sonakko etappeka guye baggara qasseka dumma dumma zaafethinne dumma dumma keethti diyayssaqa be ashe days ubbathikka bantha kushen

issi petettan ziirera eqqida gashe nayta woykko tamare gashshe nayta be'ashshe deays etikka issi ziiren eqqi uttidosona iza gaaththanka qa indo gashshe naytinne adde gashshe nayti deettes etappe guye baggara dumma dumma mitati deettes

paydon cora gidida asati issi petettan baynta sunta xaafisana siydi eqqi uttida bamisatosona izanaqa xaafida issi yelaga adde uttidashe atti dageti baynta sunta xaafisi diqa eqqi uttida bammisato sonakko

Heedzdzu addeti issi keeththa giddon deettes nam'ati issi adde sunta qaafo bolla de ishe heyssatikka kawotetha ooson ooththiza dooro sohan ooththizayssa gidishin issi adde uthidi ha xeello bollan nam'atiqa qaafo bollan beettes.

misile bollan heedzdzu asati deettes izappeka nam7ati adde giddishin issinna indokko issipetetan uttidi tobe tobishe diyaba misatosona banta kushen waraqatenne qa beyiire xaafanas oyqiuttidaba misatosonakko

paydon cora gidida asati issipetetan eqqidi sunta bantaga xaafishe diyayssa misatosonakko issi addey sunta xaafishin issi addeqa iza lanqen uttides sunta xaafidayssikka yela ga gidishin izappe guye baggarakka deettes.

Bolla payatetha ogetappe isssoy isporte gidishin isporte gaattan qasseka kuwaase phonqoykka dees misile bollani dumma dummanayti kuwaase phonqanas wothti bolla diyayssa misati osanakko etappeqa guye baggara wolqamanne gita zaafeti de7oosona.

Bolla payetetha naago ogetappe issoy isporte giddishin isporte gaattanqa kuwaase phonqoykka diyayssakko nam'u yelaga addeti kuwaase phonqanas sugetidinne woxxidi diyayssa misatosona eta yuushon qasseka dumma dumma zaafeti de'oosonakko

Bolla payetetha naagu ogetappe issoy isporte giddishin isporte gaattanqa kuwaase phonqo issikka issi isportekko misile bollan oyddu yela ganayti kuwaase phonqo bollade eettessikko heyssa be ashe de'ays qa

Bolla payatetha naago ogeppe issoy isporte giddishin misile bollan paydon cora gidida yalaga addeti sipetethan bolla payatetha naago oottishe deettes etappe qa gaxa baggara wolqamanne gita paydon cora gidida zaafey de'eessikko.

Misile bollani bolla payetetta naanganasi ooththiza oosoppe issoy isporte gidishin isporte gaattan qasseka wottikka deesikko ha wothi woxxishe diza issi yalaga adde qasseka beetti sheni de7eessikko.

Bola paytethane nago ogetape sporte gidon qaseka kuwase des missile bolan oydu yelaga nayti ispetetan kuwase phonqishe detes etapeka guye bagara duma duma zafeti toketidaysa be'ashe daysko.

Bolla payateta nago ootho woyko sporte othidaysat paydon 3 addera issippe xelashe de'ays. 2 Gita adeta gidishn issay gelagako izika qase ufaysan ha xelishe dizaysa misatesko.

Bola payatetha nago ogetape issoy isporite gidishin isiporite gathan qa ku'ase phonqethika de'etes ha misilen qa ku'ase phoqidinee woyito ekida gashe nayitanee yalaga nayita be'ashe qasika de'ayisko

Bollaa payyatheththaa naago ogethappe issoy ispportte gidishin misile bollaani isssppetheththaani isporththe ooththiiddi dizayssanne issi yelaga adde naa qassika tsoqqu ooththidi izaara guppishe diza paydon cora gidida yelaga na7etha be7ashe daysikko.

paydon cora gidida gashe naytinnekka beettees he gashe nayti gaattan qasseka issi gita addekka beettees etappe wuye baggara qasseka wolqama dere woykko gita dere iza gaattan qasseka dumme dumma mithati toketi uttidosona

issi adde oysha oyshettidayssa zaari shidiyaba misates izaaddekka katama aysi yaaba misates izikka ba kushin poone oyqqidi asintan oyddu poone dizayssappe issan zaaro immidinne asa keehippe woznan uthidi xeelliya ba misatesikko

Bolla payetetha naago ogetappe issoy isporte gidishin, isporte gaattan qasseka kuwaase kaa'ida issipetettan eqqida yelaga adde nayta be'ashe de'ays. Eetappe guye baggara gitanne gasta asati qa eqqi uttidosonakko.

Bolla paayatetha woykko nu asatetha nango ogetappe issoy qasseka isporte gidishini misile bollani paydon keehi cora gidida adde asati isporte woykko banta bolla paayatetha naago bolla de'oosonna .Etappeka issoy eta bessishe dees.

misile bollan paydon cora gidida assati issipetethan eqqidayssa be ashe dayssikko iza gaaththankaqa indoyi addey dees izatikka medhan issi mala gididayssa abala maayidi issipetethan ha xeellishe diyaba qasseka misato sonakko

Bolla payetetha daago ogetappe issoy isporte giddishin isporte giddon qasseka kuwaase phonqizaysseka dees misile bollan paydon cora gidida yelaga addenayti issi petithan kuwaase phonqizzayta be ashshe qassheka de'yssiko.

bolla payatetta naagu ogetappe issoy isporte giddishin isporte gaattan qasseka kuwaase phonqoykka issi isporte geetettisko misile bolla nam7u yalaga addeti issi petethan kuwaase phonqo bolla deyayssa misatosona

paydon cora gidida addeti yii indotikka issipetittan eqqidi diyayssa misato sona etappe guye baggara qa dumma dumma zaabeti diyayssa misato sonakko iza gaaththan baggati okkidashe baggatiqa eqqidi ha xeellishe de'ettesko

misile bollan toophe taariken wolqama ba xaafisida issi yela ga naa be ashe deys ha yelagikka qasse isporte ooton taarike xaafisidis heyssika qasseka wotta bolla gidi sheni misile bollanka wotta bolla dee'skko

bolla paayatetha naagoppe issoy isporte gidishin bantha bolla paayatetha nangossikka qaderesi worqinne maadale ehanassi ooseti didiza isporte woykko kuwaase kaasa kaa7ida nam7u yela ga nayti issi petethan eqqidosonakko

Paydon keehippe dalga boykko cora gidida asati si petettan utti uttidayssa be ashe deesiko izatappekka qasseka kawo oosancha gidida poolisetikka deettes iza gaattanka qa dumma dumma yelaga indotikka dumma dumma qa yela gadetikka deettes.

bolla payetetha naago ogetappe issoy isporte giddishin misile bollan issi petethan eqqida paydon laapun asati deettes heyssapeka nam7ati indo giddishin attida ichoshatiqa addekko eyssikka miicidinne ufay xidi ka7anas eqqidayssa misatees

bolla payetetha oge naagoppe Issoy isporte giddishin isporte gaattan qasseka kuwaaze phonqi kaa7oy issi isporte malakko issile bollan paydon cora gidida yelaga nayti issi petetan eqqidi ha xeellishe diyaba misatosona.

Bolla payeteteha naago ogetappe issoy isporte gidishin misile bollan issi addey kowaase phonqanas efiiishe diyayssa misatees izappeka guye baggara wolqama dumma dumma deretinne zaafeti keehin coorati deettesikko

bolla payatetha woykko asatetha paayatetha naagu ogethappe issoy isporte gidishin he isporte gaattan qasseka kuwaase kaawoykka deees misile bollan heedzdzu yelaga addeti kuwaase phonqishe deiyayssata be ashe deayssikko

Misile bollani dumma dumma mobayle woykko silke geetetida teknolojey medhida miisheti de'etees hesaatappe nam'u silketi de'etees issi silkey zokko zaari dhashe issi silkey sintta zaari utti uttides.

Dumma dumma po'o imida apule getetidaysa be'ashe daysi izetika qaseka kehi ayfen xelishn ije gidida gidishin dumma dumma medhan qaseka medheti utidayaysa hesa be'ashe de'aysikko

wolqamanne gita gidiza maashine be ashe dayssekko iza maashineykka teknoloje ooso woykko ha7i biitta dichcha wogan woykko wolqan yizayssa gidishin izikka keehi wolqamakko iza qa nam7u addeti eqqidi xeelo bolla deettes

Misile bollan issi adde ba keeththi giigisse bolla deyayssa misatesikko izikka qasseka teknoloje wudete gididayssa oyqqidi ba keethti kornise qalameti yidi ba ayfen manaxire wottidi xeellishinne ooso bolla deyayssa misatesikko.

Katame keethati woykko teknologe medhi dobaytappe misile bolla dizayssata be ashe dayssikko heyssatikka som'o mecetidi xeellida mastotenne som'o meettidayssa gidishini heyssatikka teknologe wuxeteko.

Katama giddoni kehippe cora gidida asatinne payidoni kehippe cora gidida makinata beashe deaisikko hesappeka asi pudenne duge beesi makinikka izadani pudenne duge bizayisa beeyashe deayisikko

Payiddoni corra gididayissatta duma duma assa nayiti hemetanasi yanne hanne bannas danidda'dayissa be'ashe dayisi. Hayisatape issoyi biskilite gidishini medhani cililo phayidoni kehi coora biskiliteti isipetethani eqida

toophiya suntanne toophiya bayndera ba bolla qalami oyqida sigita wolqama oropphille shaarappenne biittappenne dhoqara biyayssa misates izikka qasseka haaho dere gakkanaassi baana dandayiza dumma dumma ooso ooththizayssakko

Misile bollan paydon usuppu asati sipetetan deettis iza gaattanqa issinna indo giddishin attida ichashati addekko etikka qayssippete tani makinappe lamba duuqishe diyayssa misato sonakko.

paydon keehi cora gidida makina woykko asa yaanne hanne efiza woykko yaanne hanne tokki yuushiza makina geetettizayssa be ashe dayssikko ha makinikka qasseka wodiya medheta woykko teknologien oosettidayssa be ashe dayssikko

Misile bollani ciishsha ba sintan wottida issi bulacha makina misatiya issi makiniyo be ashe daysse iza lanqen qasseka cora asati eqqi uttidayssa ba misatosonna ippe guye baggara hara makinara dumma dumma zaafeti si petettan deettes

oyddu asati issipetethan eqqidosona heyssatappeka issino indo gidishe attidayssati qa addekko etappe gaatha baggara qasseka paydoon heedzdza gidida aypen xeellishe ufayssanne injie immida makinati eqqidosonakko

Misile bollan dumma dumma ayfen xeellishin injje immida katama keeththi woykko katama pooqe be'ashe de'ayssiko. Ha katama pooqey keexxetidi ongetidayssa gidishin iza sinttan makinikka de'es dumma dumma zaafetikka de'es.

Keexxettidi wurida katama keethtinne keexeto bolla diza katama keethti wolqamanne woykko pooqe geetettanas dandayettida nam7u keethti be ashe deyssikko izappeka issoy keexxettidi wurontoyssa gidishin issoy wurisikko

Misilen heedzdzu asati deettes izatappe qasseka nam'ati adde gidishin issinaqa indokko oyshetida oyshasi zaaro imo bollanenne tobesi qasseka zaaro oysha oyche shiishshashe deyayssaqa misato solakko

Ichachu asati issipetana eqidosona giza gatanika issina indo gidishin atida oydati adeko etapape miye bagara wolqanne gita keti makini dumma dumma qaseka zapetinne poqe dizaysa beyashe deyasikko

Oosetidi poletibenna woykko oosetidi giigi ongetibenna katame keeththi woykko pooqe geetettidayssa be ashe dees heyssata sintamkka qasseka dumma dumma makina geetettidayssati issipetettan eqqida geshaka qabbe ashe de'ayssikko.

Keexxettidi wurontha keethtinne qa keexettidi wurida kawo keethti woykko kataman keexxettida keethti pooqe geetettizayssa be ashe deyayssikko izanka qasseka keexaon buro diyayssanne keexettidi wurida woykko ongetidayssaka be ashe daysko.

paydon cora gidida indotinne addeti yeela ganayti issi petettan eqqidi aahonne wolqama ayfen xeelli sheqa injenne ufayssa immida keeththi giddon diyaba misates eti diza keeththikka wolqamanne gitaqa pooqe misatessikko

Misile bollani keexxettidi ongettida woykko wurida keeththa be ashe dees iza keeththaka ypen xeellishen keehippe inje immidayssanne qasseka daanasikka ufayssida keeththa gidisheni keehippe lo'okko.

misile bollani paydon keehi cora gidida gashe nayti isipetethan uttidi tamare keethtin tamaro bolla deyssa misatosonakko eta sintan qa xaraphezan bi'ireranne dabtarara xaafanas wottidi ufayssan xeellishe de'ettesikko

Payddon cora gidida gashshe nayti issipetetan eqqi uttidayssa be'ashe deyssikko izatikka qasseka tamare keethtin gaattan deyaba misatetes eti eqqidoso hankaqa gitanne wolqama gidida gita keethti diyayssa be'ashe deyaysskko

Kawo woykko dere tamare keettin tamarishe diza paydon keehi cora gidida gashe nayta be7ashe dayssikko. Izatikka bantta kushe dhoqu ooththidi oyshetida oysha zaaro bollan deyssa qa misatetes ufayssan xeellishe qa de7oosonakko.

Katama keethti woykko kataman keexxettida pooqe woykko gita keethti be ashe dayssi iza gita keethtikka qasseka katama tamare keeththa geetettiyayssa gidishini keeththa medhay woykko keeththa bolla zo7o qalameti yidayssa be ashe dayssikko.

issipetethan uttida woykko tamare keeththan uttidi tamaro bolla diza paydon cora nayta be ashe deays heyssatappeka sinta baggara qasseka paydon heedzdza gidida addeti woykko gashshe nayti issi petethan utti tamaro woykko timirte kaallishe de'eettes

katame tamare keethti woykko katama timerte keethti geetettidayssa woykko pooqen keexettidi naytasi eratethas go'a immiza tamare keeththanne paydon keehi cora gidida tamare gashshe nayta issipetettan be'ashe de'ayssikko

paydon coranne qasseka gashe nayti issipete tani utt uttinayssata beyayssikko izatappe qasseka issi addenay ha xeellidi issi gashe addenay ha xeellide ba kushe dhoqu ooththidi xeellishede ufaysadiyaba misateskko

Misile bollan tamare keeththti woykko timirte keeththi be'ashe dayss izankaqa gashshe nayti issipetethan utidinne issi eqqida gita indo xeelo bolla deettees izakka etasqa astamare misatowus heyssa be'ashe qasseka de'ayssikko

Misile bollan paydon keehi cora gidida kawokeeti tamareti issi petettan komputere oyqi tamaro bollan woykko xeelo bolla diyayssa misato sonakko heyssata gaattankaqa indotikka addetikka dishini etikka qasseka yelage woykko gashe naytakko.

Issi wolqama zarbe beyashe daysi iza zarbiya huphera asiyka makinayika kantanas gigettides. Pizza gathara qasi haththeyka banaw gigides. Izzikka wolqamanne gotta dere gathan gidon de'es izza mattan dumma dumma zapetidettes.

Issi gaxare oge bollan de'iza gita wolqama oge beyashe de'ays.izan kas issi asi laggiddi ehiza motore be'ashe daysi.izappe kase guye baggara wolqama derey ha gaththa gaththan de'etees.

Misile bollani issipeteththan oge giigisso bolla diza deexo makininne paydon laapun yelaga adde nayta be ashe dayskko. Izappe qasseka gaxan gaxan dumma dumma dereti worati dumma dumma zaafeti toketidayssa be ashe qa dayssikko.

Dere woykko katama oge giigissida deexo makina be ashe deyssikko izappe sintha baggara qa dumma dumma dereti deettis iza gaattan qasseka dumma dumma puuthetinne dereti toket uttidayssa be ashe qasseka de7ayssikko.

oge giigisso bolla diza nam7u makinata woykko nam7u deexo makinata be ashe deyayssikko etappeka gaxa baggara dumma dumma zaafeti deettes he zaafetappeka gaxa baggara gitanne wolqama dere deesikko etikka ooso oottishe deyayssa misatosona

Issi katame giddon woykko issi gaxxareti hasani cora asataranne asa wolqa qohennaa daani makina woykko biitta goyda makina be ashe deess esappe gaxanne gaxan qasseka wolqama caakay medhetan cililo gidida zaafe dees.

misile bollani denba soho wolko aspalte buro giigisson diyayssa be ashshe dayskko izan qasseka soho medoosa gidida harey diyayssa kaqa be ashe dayss gaxanne gaxanqa asa keethtenne dumma dumma zaabeti tossi bolla diyayssa be ashshe daysko

Misile bollan issi inidoyi hathe duqo bolla dizaro be7ashe da7ayis izipe qa karebagara woyko gaxabagara gittane woliqama gidida worayinee duma duma zapeti qasika gitta gidida derey be7ashe da7ayisko

Ichchachu ossancha adeti isipetethan eqidaysa be'ashe de'aysko iza gathan qaseka nam'atuppe issoy ba hyphen qobe wothidaysa gidishin atidayssa oydati ha xeliyaba diyaba misitisatosona etika osso othidi diyaysa misatosonako

Gitanne wolqama gidida shuchen kexetida keeththi gathan haththi oyiqiyaysa be'ashe de'ayisiko. Iza bolanka qaseka dumma dumma xafoti xafetid izan diyayisa qa misates. Heysa qaseka be'ashe dayisiko.

Issi addey bomba dou''di haaththe izappe duuqi didiyayssa be ashe dayssikko ha addeykka qa xeelliyode bolla paayetetha naagiza akime geetethida adde misatees izikka ufayssanne miichan hayllanden haaththi duuqishe de'ees.

misile bollan kawo keeththi gididayssa ayfen xeellanas qa inje gididayssa dumma dumma keexxite besh keeththasa be'ashe dayssa izappe guye baggan dumma dumma zaafati dishin topphe bandira qa dhoqo oththidi kaqqi wottidi essi uttidayssataka qa be'ashe dayssikko

sunta xaafo woykko sunta mazagabida issi addey uttidayssa be ashe days izaaddekka ba kushe bollan komputer oyqqidi keehippe woznappe ha yuuyidi xeelli she diyaba misates izaaddeppe ganna baggaraqa dumma dumma tuufe gidgiddan kaqetides

dere woga qoncisiza afila maa7idayssa woykko bantha qooden sharbe gididayssa xaaxidi issipetethan haaththa duuqidi uyishe diza asati deettes heytappeqa guye baggara wolqama dumma dumma kita zaafeti deyayssa be ashe dayssikko

misile bollani dumma dumma ooso ootthidayssati deettes iza tikka qasseka adde gidishin paydon qasse usuppunakko iza tikka qaseka biitta bookkiza deexo makinara biitta bookkishinne gaattappe aazako kessishe deettes

Misile bollan dumma dumma teknologe wuxete woykko dumma dumma teknologe ooso oottada bessashenne odashe diza issi indobe ashe daysskko izakka diza keeththa garsan dumma dumma poo7o immida miishatikka qasseka de7oosonakko.

Misilen cora asati issi petettan maashine ooso issife xeellishe diyayssa misatetes indoykka addekka issi petettan eqqidinne tobe tobi di diyayssanne bantha tobe qasseka akeekan ezgonne qasseka xeelo bolla deyssa misato sonakko.

nam7u nayti woykko nam7u gashshe nayti issi petethan haatte duuqanassi bomba matabi uttedusona etikka banta jarkanen wottidi haaththe bombappe duuqishi diyayssa beyays ehatta matanqa dumma dumma mitati tokketi utteda